Emakilinika bahlezi beqonqosela, bexwayisa ngokuhlala abantu behlanzekile ezintweni zonke abazenzayo. Lokhu kuyabe kugoqela ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi ungakadli loba ubona ukuthi sezingcolile.

Imikhuhlane efana le ebola kanye leCOVID yimikhuhlane eyayiyehlile ithelelwana nje isuka emuntwini isiya komunye. Ngakho ukugqoka kwabezempilakahle kwasuka kwatshintsha besenzela ukuthi bazivikele kuleyimikhuhlane.

Udokotela omkhulu ubethatha umpikitsha labomongikazi ababili, kanye lo"nurse" oyedwa. Bebethatha beziphakamisele izandla zabo, bengabantu abajabulayo.

Abantu babiziwe ukuthi bazohlaba amajekiseni kukhanya sekulomkhuhlane osunanzelelwe ukuthi ungahlasela abantu ngezinga eliphezulu ngakho abezempilakahle babone kungcono ukuthi bahle bavikele kusasemasinyane.

Esibholaneni lapho esikha khona amanzi bekunanyathiselwe iphephanyana elithile ele unicef belibhaliwe mayelana ngamanzi kwasekufanekiswa umama owesifazana okha amanzi esebenzisa ibhakede elilithanga.

Ugogo ubehambise umntwana ukuthi ayethontiselwa esibhedlela ngakho umntwana nxa engayenelisi ukukhamisa kuyikuthi usasemncanyane bayambotoza lapha ezihlathini ukuthi ukuthi ungene phakathi.

Umama owayemele ezempilakahle kukhomfarensi yangomyaka ka2022, wayengumama omuhle okumangalisayo, elenwele zakhe ezimfitshane nje engalukanga lutho, egqoke isigqoko esibukekayo esihlangahlangane imbala kodwa okhanya kakhulu ngolithanga.

Kulezinsuku abantu sebekuthanda ukuhlala belabomabonakude emsebenzini, ngaso sonke isikhathi bangasebesebenza sebethatha imifanekiso, kuyanceda kodwa lokhu ngoba bangayifaka ebulenjini abantu bayathola ulwazi oluthile.

Abantwana abancinyane isikhathi esinengi nxa bengatholi ukudla okuqondileyo, kumbe yisikhathi sokulala esiqondileyo ikhona imkhuhlane engabahlasela, ngakho ekilinika abantu baphiwe izixwayiso eziqondileyo ukuthi bantwana bangazisebenzisa.

Ngesikhathi secovid bekumele ukuthi wonke umuntu osebenzela esibhedlela loba oyisigulan eobuye ukuzoncediswa azibone egqoke isaheke lapha emlonyeniivale kanye lamakhala

Ongumama ozilungiselela ukuqala umsebenzi wakhe usegqokagqokile izinto ezehlukeneyo lapha ezifana lesahike lapha emlonyeni kanye lemakhaleni. Kuthi emzimbeni usegqoke iphepha nje elepulasitiki iphepha leli liyabe lingcono ukusebenzisa ngoba uyabe elokhu ewatshintshanisa.

Umkhankaso wokuhlaba abantu, bevikelwa emkhuhlaneni othile. Iyabe ikhona imikhuhlane eyabe esithe yangena iqala ukuhlasela umuntu wonke njalo iyabe ithelelana. Ngakho abezemphilakahle bayabe sebebona kungcono ukuthi bahle baphangise bahlabe abantu.

Umkhuhlane we"Covid" wawumemethela kakhulu okumangalisayo. Ngesikhathi esincinyane nje wawusizwa sekubalwa emsakazweni ukuthi sekulabantu abangaka abagulayo. Kwakusesabisa kakhulu.

Endaweni okuthiwa yitheatre kulapho okuopharethwa khona abantu abayabe belezifo ezehlukeneyo ezidinga ukuthi zelatshwe ngokutshiswa kumbe ngokusikwa kuvele kukhitshwe.

Ngesikhathi seCovid sekuvulwe izikolo abantwana bebengena nge "line" egedini kuyabe kulabezempilakahle abagqoke okumhlophe kanye lokuyisibhakabhaka bebathatha i"temperature ".

Akwelatshwa kwezemphilakahle akukhetheli kumbeuyisisebenzi salapho ukuthi ngudokotela kumbe ngumungikazi, laye umuntu onjalokumele nxa kulemikhankaso ayenziwe lokho kuyabe kumele kuyenziwe.

Omongikazi kade behlaba abantwana besikolo seSecondary bajabule kakhulu ukuthi abantwana laba bebesebenza labo kuhle ngokubobotheka akula abakade bekhaliswa yijekiseni.

Owesilisa obona ngezempilakahle ugqoke amajombo amhlophe uhlezi lapha ebhentshini uqoqisana lomama othwele umntwana umama lo ehlezi esitulweni esilombala oyisibhakabhaka.

Owesilisa ogqoke ibhulugwa elilompala oyikhakhi ubambe umntwana omcinyane ogqoke izigqoko esilompala oluhlaza uyamhlola lapha engalweni ukuthi engabe esegeyine okungakanani.

Abantu bagcwele indawana yonke abanye bahlezi abanye bamile. kuletende elimhlophe lapho abantu abalayine beqonda khona. Ngabezempilakahle laba abancedisa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo.

Umntwana angazalwa kumele uvakatshele esibhedlela kusukela ngemva kwensuku ezintathu ahambe njalo ngemva kwensuku eziyisikhombisa abesebuyela njalo ngemva kwamaviki ayisithupha.

I Unicef lugaja oluhlanganela lamazwe nje ahlukeneyo. Ugaja lolu luncedisa ngabantwana. Uyathola kwesinye isikhathi bephiwa okokubancedisa ngezempilakahle kanye lasesikolweni. Amabhuku okubhalela kanye lama yunifomu kumbe izikhwama zokuthwala.

Kusesikolo lapha umfundi ogqoke iyunifomu elombala omhlophe kanye lolithanga uyageza izandla emanzini aphuma ebhakedeni elifakwe ipompi ibhakedi leli lilombala osundu njengesiketi sakhe

Abantu abahlanu bamile lapha bayama ibhakane elibhaliweyo ukuthi unicef. Omunye wakhona uphakamise isandla emoyeni bakhanya bajabulile ngoba bekhankasela isixwayiso mayelana ngabantwana.

ukhuhlane we Ebola ngumkhuhlane owahlupha kakhulu kwamanye amazwe kwelakithi kwaba yinhlahla ukuthi awusafinyelelanga kabuhlungu wawubulala abantu uthelelwana ngokuthintana nje ngamaginqo

Omama besebethabe kakhulu bejabulele ukuthi sebeyakhelwe indawo eziphuma amanzi ahlanzekileyo. Bahambe besiyakukha amanzi bephethe izigubhu zabo. Besebekholisa sebelokhu besikha amanzi ngezandla benatha empompini.

Kuqakathekile ukuhlala abantu begeza izandla ngasosonke isikhathi. Bengabe bevela esambuzini kumbe belungiselela ukudla. Kumbe ukugeza nje izandla lapho usuzizwa angani ubambe ingcekeza.

Kuqakathekile ukuthi esigabeni, kubelandawo'kutholakala khona amanzi ahlanzekileyo. Yikho sibona ubaba ethwele isigubhu sakhe esilombala olithanga. Esiyakukha amanzi empompini. Indawo yakhona ikhanya ivalelwe okutshengisela ukuthi amanzi ahlanzekile.

Ekilinika bekugcwele abantu okumangalisayo. Ogogo asebebadala bebezoncediswa ngokuphiwa izinto ezithile ezifana lempuphu kanye letshukela ngoba umphakathi uyabe usazi ukuthi abasayenelisi ukuzisebenzela.

Ukhulu uthe ezihambela nje endleleni lomzukulu wakhe bahlangana lomuntu owezempilakahle okade egqoke ibhatshi elimhlophe egqokile njaloi saheke lapha emakhaleni lemlonyeni, ezivalile nje ubuso ebona amehlo ngangale kokuthile.

Kulezi nsuku abazempilakahle abakhangela ngezabantwana sebakwenza kwabalula kakhulu sebehamba bebhoda nxa kulomkhankhaso okumele bawenze ofana lokutontisela abantwana uyabezwa bedlula ngemota bememezela ukuthi batholakala endaweni ethile

Ubaba uthethe umntanakhe wahamba laye ekilinika ukuthi ayeweya. Bafike bamgadisa phezu kokunye okuyisikali nje. Bebegqoke izikipa esifananayo lomntwanakhe, ezilombala olithanga.

Umntwana othwele inkomitsho yezenge elombala oyi yellow, ukha amanzi empompini ubukeka ebobotheka ekholisa kodwa okubuhlungu yikuthi uyekela amanzi kweyinye impompi evuzela phansi echitheka emotshakala.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana labo abangela bazali abancinyane abasakhulayo babathengele izikipa ezifananayo ezimbala oyi oleji babahlalisa phansi bebanika ukudla kunye lokunathwayo

Abezempilakahle bayancedisana umhlaba wonke jikelele. Iyaba khona imihlangano abayenzayo, uthole kuhlangene abamhlophe kanye labantu abamnyama bencedisana entweni ezithile.

endaweni ezinengi emakhaya amanzi ayahlupha ufica abantu besikha amanzi emfuleni lasema chibini kodwa into okumele iyenzakale yikuthi bafundiswe umehlko phakathi kwamanzi ahlanzekileyo langahlanzekanga

Ugogo uhlezi labazukulu bakhe abanengi bahlezi nje ecansini, babukeka bengahlanzekanga ngakho uhulumende kuqakathekile ukuthi anakekele abantu abafana labogogo laba.

Kwesinye isikhathi abantu emazweni ahlukeneyo bayafika emazingeni okuthi bacine sebethatha impilo zabo ngenxa yokuhlukumezeka ngakho amazwe ayenelisa ukuthatha igirafu mayelana lalokhu okuyabe kuyenzakala.

Omama nxa besanda kuthola abantwana abanye kubakhona ukuthi bayabe behlala becabangisisa ikakhulu kulezi insuku obaba abanengi bebaleka kangaka ngakho kuqakathekile ukuthi bathole abezempilakahle abazaxoxisana labo babacebise ngamacebo athile.

Siphiwe amaphepha akade elombala oyi "orange" efanekiswe umuntu owesifazane ogqoke i"blouse" eluhlaza .Kukhanya ubekhankasela mayelana lokuhlukunyezwa kwabantu ngakho kumele siwabale siwazwisise lawo maphepha.

Esikhathini esinengi nxa sihamba emadolobheni. Uyabona abantu abayabe bengcolile. Abantu bayabe bengaphilanga engqondweni kusukela ekuhlukunyezweni ngemakhaya. Kuthi abanye njalo bayabe bephilile kodwa bengelazo indawo zokuhlala. Ngakho abantu kumele sibancedise ngokudla lakho konke esenelisa ngakho.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahlale bekhululekile njalo behanjiswa endaweni ezibathokozisayo. Lokhu kubenza bakhule bengelakho ukucabanga izinto ezingalunganga.

Kuqakathekile ukuthi sinakekele abantu esibabona emgwaqweni behlezi phansi bedatshukelwe inengi labo lahlukumezeka emveni kokulahlekelwa ngabantu ababathandayo kumbe ekuhlukumezweni ezimulini .

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezihlekela ezibobothekela angazikhathazi kakhulu ngezinto zomhlana lowu esihlangana lazo yebo kuyabekukhona okunengi okukathazayo kodwa ukuzithwalusa nzima utshona ucabanga akusinto ephathisayo.

Imbheda lapho okulaliswa khona abantu esibhedlela . Ifakwe ingubo ezibomvu, balele nje. Omunye uvuse ikhanda ongumama ngani ukulungisa umntwana.

Abezempilakahle ababili bagqoke amabhatshi amhlophe bahlezi lapha etafuleni kukhanya kulabobaba abesilisa nje abahlanganela labo. Bahlala phansi munye ngamunye ukuthi baxoxisane labo.

Isakhiwo sesibhedlea sikhanya siyindawo enkulu okumangalisayo kuyakhanya isakhiwo somduli wezitina ongaplastiwanga kube lotshani kanye ezihlahla ezicecisileyo egumeni lapha.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantwana nxa begula kumele bakhangelwe ngodokotela beseduzane. Kulomntwana nje oyedwa okhanya endaweni yakhe. Indawo yinye ngayinye ilekhetheni elibomvu lalokhu okuvikela ukulunywa yiminyane okuyisibhakabhaka.

Kusekilinika kuhlangene nje abantu abahlukeneyo kodwa inengi likhanya ngelilethe abantwana ngoba bakhona abantu abathathu abaphethe abantwana kanye nengwalo zabo zekilinika.

Kwesinye isikhathi abantu bangagula bayaba sesimeni sokuthi akumelanga abe ngekhaya, kumele ahlalele duzane labodokotela kumbe omongikazi ngakho kulendawo lapho abalaliswa khona baphiwe umbheda.

Kusesibhedlela lapha kulezakhiwo ezinengi ezehlukehlukeneyo, kulensimbi ebethelwe ekhoneni elamabhakani akhomba indawo ezithile ngapha kubhaliwe ibizo lalezondawo.

Isakhiwo sekilinika sibhaliwe ama department ahlukahlukeneyo. Kulalapho okuyabe kuhlolwa khona imikhuhlane ethile engabe ifuna ukukhangelwa emzimbeni womuntu kube lezindawo njalo okubelethela khona omama. Besekusiba leyinye njalo okulatshelwa khona izigulane.

owesifazana ubambelele emashelifini lapho okulemithi khona kukhanya kukhona afuna ukukuthatha kugcwele lapha nje imithi yokwelapha izifuyo

Esikhathini esinengi indawo ezifana lama laboratory kuyabe kulezixwayiso ezinanyathiselweyo emdulini, ezimele zilandelwe ngabantu laba abasebenzela khonapho. Esinye esijwayelekileyo yikuthi umuntu kumele ahlubule lezompahla akade esebenza ngazo ebesegeza izandla engakaphumi kuleyo ndawo.

Bakhona abantu abanakekela indawo zesibhedlela kanye lezemakilinika .Bayabe besebenza ukucentacenta lokuthelela nje. Bayayidlala indima enkulu ngoba isikhathi esinengi isibhedlela sihlezi sihlanzekile.

UHulumende kumele encedise ngokwakha amakilinika kanye lezibhedlela ezinengi ngoba akumelanga ukuthi endaweni yabantu abagulayo bahlale bebanengi kakhulu okumangalisayo.

Abezempilakahle kunengi abancedisa ngakho umphakathi. Ayisikho ukuthi baphelela ekwelapheni imikhuhlane ehlukeneyo kuphela, bayancedisa njalo ngokuxoxisana lalabo abayabe belezinto ezibahluphayo ngaphakathi kwabo. Bayenelisa ukuxoxisana labo babancedise.

Umama angabeletha umntwana uyahamba e clinika umntwana nxa elama langa amathathu, abuyele njalo umntwana elamalanga ayisikhombisa. Lapha bayabe besenzela ukuhlola nje umntwana kanye lonina ukuthi i Bp injani kanye lokuphola kwamanxeba.

Nxa ungafika ekilinika into yokuqala abayiyenzayo yikuhlola iBP kanye lethempiritsha. Bayabe befuna ukuqela khonapho ukukuncedisa ukukwelapha.

Umama ubegqoke ijesi elombala olithanga elamachatha nje awephula amnyama uhambe wayabona udokotela ekhala ngelihlo lakhe ukuthi liyahlabahlaba ufike wathi akakhangele emtshineni ukuze amhlole leli lihlo.

Kusesibhedlela lapha, laba ngabezempila kahle abasebenzela ewadini yoku operator abantu. Bagqoke impahla eziluhlaza kanye lama gilovisi amhlophe.

Ibhakane leli ngelisesibhedlela. Lifakiwe nje ukuze kitshengisele indawo ezithile ukuthi uqonda ngaphi. Lilombala omhlophe libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Nxa sebefundile abafuna ukuba ngo mongikazi kumbe odokotela Kuba lesikhathi semihloliso esokuthi lelolanga kuyabe kusekilasini wonke umuntu ebhala umhloliso

Abafundi abafundela ukuba ngomongikazi bagqoke okumhlophe ababili, kuthi omunye wabo ugqoke okuyisibhakabhaka nguye lo ohlezi phansi bamsebenzisa nje ukuchasiselana okuthile besenza isibonelo kuye.

Abantu abathathu abafundela ukuba ngo Dokotela bagqoke amaseyili nje alombala oluhlaza . Omunye uyabhalabhala kuthi omunye njalo owesilisa kukhona akuphetheyo ezandleni alokhe ekuhlolahlola ukuze abone impumela yakho.

Abantu abalihlekanyana abasebenza kungaja ezitshiyeneyo zempilakahle bamile phambi kwebhakane eliyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe, bagqokile bacecile, abanye bagqoke izikipa ezimhlophe kuthi abanye bazigqokele izigqoko zabo abazithandayo.

Kulephetshana engilibonileyo elikhankasela izinto ezithile ebantwini bonke jikelele, belifanekiswe abafana abafaka amasola ubaba owesilisa othungayo, umama owesifazana osengadini yakhe edobha amatamatisi, kanye labo mongikazi labo dokotela besezibhedlela.

Bakhona bantu abaphila ngokunatha maphilisi ahlukeneyo kulezinsuku kungabe kungaweHIV kumbe amaphilisi awokuvikela lesisifo. Abanye njalo banatha aweBP. Bonke abantu balamalanga okuyathatha amaphilisi abo esibhedlela.

Umama ohlezi wafulathela esitulweni ugqoke ijakhethi elombala obomvu waseqhiya ngeqhiye elomibala ohlangeneyo emithathu kukhona okubomvana kube lokulithanga kube khona njalo okuluhlaza.

Kusesibhedlela lapha, umama ubelethile umntwanakhe omncinyane nje. Ulalisiwe embhedeni laphana ugqoke ijesi elombala oluhlaza kuthi omunye ubaba ubambe umntwana isandla.

Abantu abanengi abasebenza kahulumende bayayenelisa ukuyavula indleko zokuthi bebebebhadala ezizabancedisa nxa sebegula ngokuya kwesikhathi kanye lemuli zabo ukuthi benelise ukwelatshwa bengakhiphanga mali.

Ekilinika yindawo okungamelanga ukuthi abantu batshone bebegcwele kiyo ngoba abantu bayabe belande ukuzokwelatshwa begula sebefika ngale njalo sebezifica bengabagulayo ngokutshona behlezi.

Isikhathi esinengi ungafika ekilinika ekuseni. Lifika lihlale amabhentshini limelele isikhathi sokuvula ukuthi sitshaye. Nxa sebefikile bonke omongikazi kanye labodokotela, kuyangeniswa umthandazo besebeqala ukuncedisa abantu kusiya ngezindingo zabo.

Esikhathini esinengi indawo ezifana lezibhedlela uhle ubone egedini abaphambanisi ukufaka ibhakani kumbe ukunamathisela iphepha elikhulu eliyabe lixwayisa mayelana ngali ndawo ukuthi iyancedisa abagulayo loku hlukehlukeneyo nje.

Lapha kusesibhedlela odokotela bahlangene nje basebenzisa amakhompiyutha ukudingisisa ulwazi olwehlukeneyo. Phela abantu bezempilakahle kumele bebehlale bedingadinga ulwazi kuze bancedise abantu njalo bephephisa emkhuhlaneni.

Ugogo uhambise umzukulu wakhe ekilinika ngoba engezwakahle Uthe efika udokotela wamthatha I temperature wasembambabamba nje emhlolahlola indawo ezithile

Izibhedlela emazweni wonke jikelele kuqakathekile ukuthi zibe lawo ama ambulenzi. Ngoba nxa izigulane zisehluleka njalo kusezindaweni zokuthi akula bantu abalezimota, kuba nzima ukuthwalela abantu ezibhedlela .

Izibhedlela zikahulumende kumele ziphucuke, kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukufica izigulane zifuthelwa kakhulu zigcwele esibhedlela kodwa zingancediswa ngokuphangisa.

Esinye ikikhathi ezibhedlela bakhona abantu bamasonto ababuya bezovakatshela izigulani bayabe beziphathele izinto ezinengi ezehlukeneyo kungabe kuyikudla isepa kumbe okugqokwayo

Ezinye indawo, ziyabe zisima amanzi. Ngakho indawo ezifana lezibhedlela kumbe lamakilinika, kakumelanga kwakhelwe ensldaweni lapha othola khona, sekumi amanzi ezulu..Yikho nje lesi sibhedlela sakhiwe, saphakanyiselwa phezulu. Kwasekufakwa amasteps.

Abatshayeli ababili abe ambulance bamile eceleni kwayo iambulance. Ngowesifazana kanye lowe silisa phela ukutshayela ambulance akukhetheli ukuthi ungabe ungumama kube ubaba unkalakatha yikuthi ube ukufundele

Akhona amanye amapharmacy, awokuthi umuntu uyafika abe ebhodabhoda nje ekhangela izinto ezithile ezifana lamafutha okugcoba lokunye nje. Uyenelisa ukuzidobhela ube ususiya bhadala. Akhona amaphilisi awokuthi angeke uzithathele, uqonda lapho okulalowo oncedisayo, onguye ozakhangela isidindo sikadokotela.

Owesilisa olelihlo elikhanya lihlaselwe ngumkhuhlane. Into engenzakala yikuthi wagula kakhulu umkhuhlane ofana lowengculaza yasimvala amehlo kumbe ilihlo selihlaselwe yisifo secancer.

Umama ogqoke ibhatshi elilombala omnyama kanye lengwani emnyama ucabange ukuyahlolwa umkhuhlane we HIV ngakho u mongikazi ubesethatha igazi lakhe emunweni ukuze alifake emtshineni alihlole.

Esibhedlela bakhona odokotela abakhangela ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo. Umuntu nxa ephethwe ngumkhuhlane wamathambo uqondana lalowo dokotela kuthi njalo nxa elesifo secancer uqondana lalowo dokotela kulokhe kusiya ngokuya ngokuya.

Ubaba ogqoke isikipa esilombala obomvu uyahlolwa umkhuhlane we BP kuthi lapha etafuleni zikhona nje izigubhu ezimbili ezikhanya zilomuthi wokuncedisa okuthile

Abezempilakahle esikhathini esinengi kungaba lomkhuhlane abawubambileyo, bayayenza izimemezelo ezifundisa abantu ukuthi umkhuhlane lowu ubonakala ngani.

Ubaba osekhulile uhlezi esofeni, ukhothamise ikhanda wabambelela isigodo sakhe soku hamba, ugqoke ibhatshi elilombala onsundu kukhanya uxakekile, uphethwe yisifo samathambo.

Kulokuliphetshana akade kunanyathiselwe okumhlophe okuliphetshana lokhu kukhuluma ngelizwe laseRuwanda kanye lokutholakala kwesifo sekhensa yesibeletho kubomama.

Esikhathini esinengi abantu abadala bayabajwa umkhuhlane wamathambo. Umkhuhlane lowu uyabe ubaqeda amandla ubenza bahlale bentekenteke bengenelisi ukuzenzela izinto ezithile.

Nxa kungamalanga awokuhlanganela labezempilakahle esigabeni kumbe edolobheni elithile. Bayafaka amatende amhlophe besokusithi ngaphakathi kuyabe kulamatafula kanye lezitulo ezokuthi laba ababili abayabe bexoxisana bahlale phezulu.

Lapha kusesibhedlela isigulani silele embhedeni kuthi odokotela kanye labo mongikazi bamile bakhengele phezulu okutshengisela ukuthi bayaxhayisisa kuboma bonakude ukuthi kungabe kuyini okuhlupha umuntu lowu

Abadala nxa asebekhulile bayahlaselwa yimikhuhlane eminenginengi ehlukeneyo esikhathini esinengi kuba Yi BP kumbe umkhuhlane wamathambo ngakho abantu bayagqugquzelwa ukuthi kumele sibanakekele siba support nxa besesimeni esibuhlungu kangaka.

Odokotela abafundele ukukhangela imkhuhlane yamathambo ebadaleni, bakhethe ukuthatha umpikitsha lomkhulu wabo. Bona bonke bagqoke impahla ezimhlophe. Kuthi lowo omkhulu ugqoke isikipa eziyisibhakabhaka.

I cancer ngumkhuhlane oyingozi kakhulu , uyahlala loba ngaphi , kwesinye isikhathi uthola abantu abangomama belecancer yesibeletho , kuthi emathunjini iyatholakala , egazini lakhona uyazwa kuthiwa ibanjiwe , kube sokusithi amehlo lawo kwesinye isikhathi ayahlaselwa

Ikhona imikhuhlane egulwa ngabantu okokuthi ukuze ibambakale emzimbeni kumele ihlolwe egazini .Ngakho ke nxa befuna ukukuhlola .Bayakuhlaba kancinyane esandleni .Bathathe igazi elinganganani besebezakuya lifaka emtshineni yabo ukuze babone impumelo.

UmaMoyo ubephethwe yiTB inyanga ezidlulileyo kodwa useye waya walulama yingakho udokotela use lokhu ehlala emvakatshela endlini ukuze abe exoxisana laye emxhwayisa ezintweni ezithile okumele azenze

Umongikazi ongumama uhlola omunye umuntu wesifazana iBP uthethe okulibhanti wakufaka lapha engalweni wakuthandela yikho ukuze abone impumela yokuthi ilungile kumbe ayilunganga.

Izindlu zesibhedlela lapho abancedisela khona izigulane esikhathini esinengi kuyabe kulezitulo ezokuthi bazakuchasisela indlela okumele uhlale ngayo ukuze bakuncedise.

Lapha kusehofisini yalowo ongumkhulu walaba abasebenza elaboratory. Kulezitulo ezilombala oluhlaza ezimbili. Kuthi ikhabothi kanye letafula kubambene okubekwe icomputer phezulu.

Udokotela osebenzela endaweni zokuhlola igazi. Usebhala phansi impumela ehlukahlukeneyo, ekhangela ngamabizo ayabe ebhalwe lapho okuthethwe khona igazi lafakwa phakathi.

Ibhokisi elilombala oyi orange, libhaliwe ukuthi ngele first aid. Lokhu kukhangeka ngezokuncedisa emidlalweni ehlukahlukeneyo.

Ema laboratory isikhathi esinengi uthola kulesixwayiso sokuthi bageze izandla bakhiphe njalo lokho abakugqokileyo bahle bakujikele kuma bin , indawo yakhona uhlezi ilawo lawo mabin kanye le sink lapho okugezelwa khona izandla

Abezempila kahle labo abasebenzela kuma laborotory behlola hlola izinto ezehlukeneyo bayabe bebhalabhala impumela yabo benamathisela emdulwini ukuze kubancedise nxa sebefuna ukwenza okunye.

Lapha kuselabholitholi. Kulamabhodlela nje alezinto ezithile phakathi. Kumbe ngumcamo kumbe yini. Kodwa lokhu kuyabe kumelele ukuthi kuhlolwe kukhangelisiswe imikhuhlane etshiyeneyo.

Ema laboratory lapho okuhlolwa khona eziyabe zithethwe ebantwini kungabe kuyisikhwehlela kumbe igazi lokunye nje okuthile okuyane kudinga impumela kuyafakwa nje emambodleleni amancinyane ayabe elemibala eyehlukeneyo

Nxa umuntu egula izifo ezingacaciyo bayathatha igazi lakhe balifake emtshineni ,kuhlolahlolwe imikhuhlane etshiyeneyo kuzathi lapho impumela sibuya kuxoxiswane lalowo ozabuya loba amanye amalunga omdeni.

Ngezinsuku sisafunda esikolo besiloku vakatshelwa ngabezempilakahle becela ukuthi labo abayenelisayo banikele ngegazi ukuze liyencedisa abantu abagulayo ezibhedlela.

Laba abasebenza ema laboratory nxa sebethe bathatha imininingwane ethile ebantwini sebefuna ukuyihlolahlola, abaphonguyikhangela ngamehlo kodwa bayayifaka emitshineni ehlukahlukeneyo belokhe behlolisisa baze bayithole impumela abayabe beyidinga.

Longumtshina osetshenziswa esibhedlela, umtshina lo uyabe uyenza okuthile ezigulaneni. Kulendawo eyokuthi siyabe siyenelisa ukulala ngesikhathi besibinanga.

Umuntu eesilisa uvakatshele udokotela ukuthi ayemcasisela emva kokuthatha isiskani kuyabe kuqakathekile ukuthi udokotela achasise ngoba nguye oyabe elokuzwisisa okupheleleyo.

Ezibhedlela kwesinye isikhathi uyezwa kuthiwa umtshina wescan awukho kuyabe sokumele uqonde kwezinye indawo uyebhadala imali ubusubuya uphethe lelo phepha lakho

Inyanga zonke kufanele ukuthi umntwana ahambe ekilinika ayeweya. Lokhu kuyabe kusenzela ukuthi babone ukuthi umntwana ukhula kuhle na njalo uyadla ngendlela eqondileyo.

Esikhathini esinengi nxa kulomkhankaso womkhuhlane othile odokotela kanye labomongikazi bayabalanda abafundi ezikolo beyebahlabela khona amajekiseni lawo okuyabe kumele bawahlabe

Udokotela uyabhodabhoda ewadini yabomama uhamba lonesi owesilisa uyahlola abantu ngoba nanko ubambe umama ngemuva ukuthi azwe indawo athi ibuhlungu ukuthi ingabe injani.

Umama obobotheka ogqoke isigqoko sakhe esihle esilompala ohlangahlangeneyo kodwa okhanya kakhulu ngobomvu. Uphethe umntwana okhanya usaselensuku ezimbili kumbe ezintathu kuphela ezelwe.

Esikhathini esinengi uhulumende uyancedisa abantu laba abagogekileyo abangenelisi ukuzihambela .Uyabanika ama"wheel chair" ukuthi abancedise .Namuhla bekulilanga lokuphiwa yikho sibabona bonke behlezi phezu kwafanayo.

Bakhona abantu ababa lobugoga uthole beyiziphofu bengenelisi ukubona. Ngakho ikhona imiqwayi ebancedisayo nxa behamba ukuze bengathintani labantu kumbe bangaweli engozini abahamba beqwaya ngayo besizwa okungabe kuphambi kwabo.

Lokhu kubizwa okunye ngokuthiwa yi wheel chair. Yisitulo salabo abangenelesi kuzihambela. Silamaviri lesi situlo , siyabancedisa nje. Silombala omnyama kanye lolithanga. Kuthi lokho okunye kuncedisa abantu abadala abangasayenelisiyo ukuzibhalansa nxa behamba.

I ambulesi yimota eqakathekileyo kakhulu okungamelanga iswelakale emakilika ezigaba ezehlukeneyo iyancedisa lapho umuntu esegula okudluleleyo, kumbe sokulomonakalo othile kungabe kuyikutsha, konke lokhu iyancedisa ukuthi ithwalele abantu ezibhedlela kanye lemakilinika.

Abantu abayenza okokuzi voxavoxa ,isikhathi esinengi kukhona abaku gqoka lapha emadolweni lokho kuyabe kuzabancedisa ukuthi bavikeleke ekuhluzukeni kumbe ukunyela ,kanye lokuqamuka .

Esibhedlela nxa umutnu ekhitshwa izinyo kumbe ekhangelwa okunye nje uyalaliswa embhedeni okhwaniswa ukukwezwa loba ukwehliswa omunye wakhona nanku ulombala oluhlaza kuxhunywaxhunywa ezikhomba le lale

Amazinyo yinto efuna ukunakekelwa kakhulu .Kumele ukuthi abantu bafundiswe mayelana ngokuqakatheka kokuxubha amazinyo ekuseni kanye lantambama umuntu engakalali.

Nxa umuntu engahlatshwa ngameva kumbe inariti emzimbeni, kuqakathekile ukuthi agijimele esibhedlela ukuze ayebangulwa. Phela izinto lezi zingangena emzimbeni ziqalise ezinye izifo njalo, ikakhulu inariti nxa ilerusi.

I ambulensi yimota ethwala izigulane nxa sokuthe kwaba lomonakalo sezigula kakhulu zingekhaya ngakho kuqakathekile ukuthi izakhamizi zihlale zilawo amanombolo okufonela ama ambulensi.

Umnumzana ugqoke iyembe yakhe eyipink uhlezi esitulweni esimhlophe. Phambi kwakhe kulelaptop emnyama okutshengisa ukuthi kukhona akuhlolisisa ngezimpilo zabantu.

Esandleni lapha umuntu wesilisa ulesandla esivuvukileyo .Ugqokiswe okunye okumnyama okulamabhanti. Lokhu kungamncedisa ukwelula isandla lesi esinyelileyo.

Umtshina otshengisele iscan somuntu ohambe ukuyahlola umgogodla esibhedlela. Kukhanya nje imbambo lezi zimnyama lokunye okumhlophe. Lokhu kweneliswa ukuchasiswa ngabodokotela kuphela.

Iphepha lamaphilisi elilombala oyisibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amhlophe, amanye njalo amabala abhalwe lapha alithanga. Kufanekisiwe nje okungani kuluhlaza okusatsani.

Igabha lamaphilisi elimhlophe. Lifanekisiwe nje amahlamvu alesosihlahla esasetshenziswa kuphekwa lawa amaphilisi. Kuthi eceleni kubuthelelwe nje amaphilisi akhanya eyiwo aphakathi kwaleligabha. Ngemuva kulesihlahla somabhurosi abantwana bakhona bafakiwe.

Kwesinye isikhathi abantwana bayaba leminye imikhuhlane eyabe ingama infections. Leyi imikhuhlane iyenelisa ukwenza umntwana ehluleke ukuya ngase sambuzini. Ngakho ikhona ijekiseni encedisa ukuthi alapheke kulokho.

Amaphilisi alitshumi lane abekiwe lapha. Aphumile ebhokisini elilombala oyisibhakabhaka. Ibizo lamaphilisi libhaliwe ngombala omnyama lapha ngaphandle kwebhokisi.

Isikhathini esinengi ungahamba ekilinika utshaywa likhanda. Bafika bakunike amaphilisi. Abadlulisi amaphilisi alitshumi. Bayabe besenzela ukuthi umuntu anganathi amaphilisi amalanga amanengi engabonanga udokotela.

Imithi encedisa emehlweni, ukhona olombala oyimpunga. Kubekiwe nje okuligabha kwakhona eceleni, kubekhona njalo olesivalo esibomvu, kubekhona njalo oyisibhakabhaka.

Esikhathini esinengi amaphilisi ayabe ebhaliwe ukuthi phakathi mangaki ungavula lelibhokisi njalo kulephepha eliyabe ligoqwe lafakwa okumele umuntu alibale azwisiswe ukuthi asetshenziswa njani.

Lawa ngamaphilisi alombala omhlophe aphume ebhokisini elilombala olithanga kanye lomhlophe kubhaliwe nje ngamabala amnyama lapha.

Umuthi wokukwehlela usebhodleni elilombala onsundu. Kunamathiselwe iphepha elilombala oyisibhakabhaka. Kwasekufanekiswa isiphunu ngaphandle esesithelwe lo umuthi ongamanzi.

Izithelo esizidlayo insuku zonke ziyancedisa ekuphekeni imithi yokwelapha. Sibona umuthi wokukhwehlela owaphekwa kwafakwa isihlahla okuthiwa li grape.

Undlovu ubetshaywa likhanda wahamba ekilinika, ubuye elesithuli ethi bamnike amaphilizi angasiwo, ikanti ke yena ade engakuzwisisi ngumbala wamaphilizi ubecabanga ukuthi amaphilizi wonke amhlophe, kanti bona basebemnika ayisibhakabhaka.

Amaphilizi ancedisa ekuhlukumezekeni kwegazi emzimbeni alombala oyinsundu abhaliwe ukuthi umuntu uthatha iphilisi lelinye kusiya kwamathathu ngelanga.

Amaphilisi aphekwa abeyimihlobohlobo ehlukeneyo kuthi lembala yawo iyahlukana. Kuyabakhona abomvana ,kubekhona abomvu ,besekusiba lamhlophe ahlangane lokulokuyisibhakabhaka ,abekhona njalo amanye aluhlaza.

ibhokisi elifanekiswe ukuthi lilama philisi amaphilisi lawa akhanya angamatshuni amabili lanye lilombala obomvana loyisibhakabhaka phakathi

Abanye abantu balesikhathi sokuhlutshwa ngamehlo ikakhulu kungaba lamaluba esahluma laphana akhona abahlaselisa ngamehlo ngakho umuthi lo uyancedisa ngokuthontisela nje okulithonsi elihlweni.

Amaphilisi asemaphepheni alombala omhlophe wona angamatshumi amabili. Amaphilisi lawa aphume phakathi kwebhokisini elilombala ohlangene okumhlophe kanye lokuluhlaza.

Ijekiseni kanye lamambodlela amancinyane nje alomuthi wokuhlaba kubekiwe phezulu kwetafula emhlophe. Kugcwele njalo amaphilisi alembala ehlukeneyo. Kukhona iphilisi elihlanganele umbala obomvu kanye lolithanga, kuthi amanye amancinyane nje ayisibhakabhaka lamanye amhlophe njalo.

Umuntu nxa ekhwehlela ,ukukhwehlela lokhu kuyahlukaniswa kukhona okokuthi isifuba siyabe siwome qha ,kubekhona njalo ukukhwehlela lokhuyana okokuthi siyabe sikhipha isikhwehlela ngakho lemithi eyalapha lesisifo ihlukanisiwe ngokuya ukuthi ukhwehlela njani.

Umuthi lowu ukhanya awukhetheli ukuthi unathwa ngabantu abanganani. Ungabe unathwa ngabadala kanye labantwana. Usebhokisini elimhlophe elilombala njalo omunye oyisibhakabhaka.

Umuthi osebhokisini elilombala omhlophe ohlangene loluhlaza ubhalwe ngamabala amnyama. Umuthi lowu ukhanya ngowokuncedisa labo abazithweleyo ngoba ufanekiswe umama obambe isisu sakhe.

Amaphilisi asegabheni elimhlophe abhalwe ukuthi ngawabantu besilisa kuphela, ukuze uwasebenzise sekumele ube uxoxisane lodokotela wakulayela ngendlela efaneleyo

Lawa ngamaphilisi ezifuyo ezihlukeneyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu. Amaphilisi lawa afanekisiwe lezo zifuyo azelaphayo ngaphandle, njalo kubhaliwe lebizo lokuthi amaphilisi akhona mangaki.

Amabhokisi amane abanjwe ngumongikazi, amabhokisi lawa akhanya alomuthi wokwelapha ifulu. Ngakho amhlophe umbala asebhalwa phezulu ngombala oyisibhakabhaka.

Umuthi wokwelapha ukukhwehlela usembodleleni emnyama. Ubhaliwe lapha ngaphandle ngamabala abomvu. Iphepha lakhaona lilembala embili obomvu Kanye lomhlophe

Umuthi wokukhwehlela uphume ebhokisini eliyisibhakabhaka. Ubhalwe ukuthi wenziwe ngama grebusi umuthi lowu. Waphinde wafanekiswa njalo ngaphandle Imbodlela yakhona ilombala onsundu.

Kudala umntwana ubethi nxa ekhala etshilwa, kuyabe kuthwa ulezinyokanyoka. Ngakho iyatholakala imithi njalo esikhiweni emapharmacy encedisa abantwana nxa umntwana betshilwa. Lowu ngomunye wemithi yakhona ongayithenga. Ulebhokisi elimhlophe okulamabala amnyama.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni emnyama umuthi lowo ubhaliwe ukuthi covinia kukhanya uyancedisa kakhulu lapha esifubeni ulesivalo esimnyama.

emakilinikha bayancedisa yilobaayiwuphi umkhuhlane ungabe ngikhathaza isikhumba somzimba na kumbe ubuhlungunje emzimbeni ngakho bebetshengisele amanye amaphilisi anceda ukulunywa lapha emphinjeni kumbe ukuzizwa engani ule nkankila

Abantwana abanengi abayenelisi ukuginya amaphilisi ngakho abezempilakahle sebakubona kungcono ukuthi bayenze imithi engamanzi enathwa ngabantwana ukuze bancediseke labo nxa bengezwa kuhle.

Ibhokisi lamaphilisi libhaliwe ngamabala aluhlaza ukthi ibizo leli ngama"paracetamol".Amaphilisi lawa akhanya aqeda ubuhlungu lapha ngaphansi kwesisu nxa umuntu engani uyafuthelwa.

Isigubhu esilamanzi . Silombala omhlophe nje . Kuthi ngaphandle kunamathiselwe iphepha elimhlophe elilombala oluhlaza emakhoneni. Isivalo sakhona siyi (orange).

Lawa ngamaphilisi ama ncinyane alitshumi alombala ongani ululaza wona aphume phakathi kwebhokisi elimhlophe elibhalabhaliweyo indawo ezehlukeneyo ngamabala amnyama, kulombala obumvu nje.

Amabhokisi amabili alombala omhlophe kanye loyisibhakabhaka. Afanekiswe ngaphandle ubaba ogqoke isayeke, evale amakhala Kanye lomlomo. Lokhu kutshengisa ukuthi phakathi kulalezo zayeke. Kubhaliwe njalo ukuthi zingamatshumi amahlanu.

Umuthi obhalwe Predsim usebhokisini elilombala omhlophe kanye lokubomvu kuthi eceleni njalo kulelinye ibhokisi elilombala omhlophe lona libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

lowu ngumuthi oyabe usembodleleni encinyane ungowejekiseni umuthi lowu ubhaliwe ngabala amnyama lokuthi uweya okungakanani ingakho kuqakthekile ukuthi odokotela labo mongikazi bengakahlabi umuntu bebale benanzelele ukuze bengahlabi umuthi odluleleyo kumbe omncinyane

yimbodlela elomuthi wejekiseni nxa kuhlatshwa umuntu kuyathathwa ijekiseni leyana eyinalithi kumunywe umuthi phakathi lapha ubususetshenziswa ke ukuhlaba umuntu

Imithi kanye lamaphilisi nxa kubekiwe ekhemesi kuyabe kumele kuhlale endaweni lapho okuletemperature ehambelana lakho. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi kungacini kuncibilika kumbe sokunuka kubi.

Ezempilakahle sezaphucuka kakhulu. Usuyenelisa ukuthola amafutha okugcoba angumuthi esikhumbeni. Kwesinye isikhathi amanye akhona ayabe engawokugcoba ngaphansi kwenyawo ukuqeda amakwande.

Uqhubela isigulane amaphilisi. Uyamlayela ukuthi kumele ewanathe njani okugoqela ukuthi unatha amangaki ngasiphi isikhathi.

Umuthi lowu ubhalwe ukuthi huphingi khofu siraphu, ngumuthi wokukhwehlela nje osebhokisini eliyiyelo. Ngaphandle kufanekiswe ubhudi okhwehlelayo.

Umhlangano lapho abantu abaxoxisana khona mayelana ngempilo ebakhona emveni kokulahlekelwa zingqondo bayaxoxisa bexwayisa labo abasesimeni leso ukuthi bakwamukele impilo iyabe iqhubeka.

Besebehlele imnyaka enine betshadil kodwa bengenelisi ukuthola abantwana uNdlovu lonkosikazi wakhe basebebona kingcono ukuthi bavakatshele udokotela ebahlole, ithe isiphuma impumelo itshengisa ukuthi inkinga ikumama wangekhaya ubesehawula kakhulu sekhathazekile emoyeni kodwa bazamile ukuxoxisana laye.

Abafundi ezikolo bayayenza imincintiswano eminengi ehlukeneyo. Endaweni eziphucukileyo kakhulu emadolobheni bayenelisa ukubafica bencintisana ngokubhukutsha kumbe ukugada amabhayisikili .

Besibala enye indaba engwalweni zesikolo lamuhla labafundi. Sathola ukuthi ukhona owezempilakahle okhangela ngabantwana. Olokubavakatshela esikolo esithile ayenze labo imidlalo ehlukeneyo.

Umntwana uthe edlala wanyela intamo umama wakhe wahle wamugijimisela ekilinika ngenhlanhla bathe ubengalimalanga okumangalisayo kodwa bamupha okunye okokugqoka entanyeni ukuze ajeke lintamo ihlale iqondile.

Umntwana nxa esakhula, uyavakatshela ekilinika emva kwamaviki kumbe inyanga. Uyabe esiyahlatshwa, ethontiselwa njalo. Lokhu kuyabe kuyikuqinisa umzimba ukuze uvikeleke emikhuhlaneni eminenginengi.

Abantwana bayadlala bahlezi emjingweni bakhanya bajabule nje bayazikholisela, okuyinto eqakathekileyo abantwaneni ngoba ukudlala ngokunye okubancedisa ekukhuleni kwabo. Kuyathuthukisa amakhono ahlukeneyo elokulalela lelokucabanga.

Nxa kuzakuba lomkhankaso othile wokuhlaba abantwana. Abezempilakahle bayabhala okungamaphetshana, okuyabe kutshengisa ukuthi umkhankaso, uzabe ukhona kusukela nini. Usiyacina nini.

Abantwana abanengi bayayesaba okumangalisayo ijekiseni ukuvele babone nje udokotela kumbe umongikazi ethutsha eyithwele bahle baqale ukuhlaba umkhosi bengakahlatshwa

Izibhedlela lapho okulaliswa khona abantwana, esikhathini esinengi ufica kulabodoli embhedeni. Abantwana bayathanda ukuhlala bedlalisa izinto ezifana lalezo.

Abafundi bagqoke okunye, okubizwa ngesikhiwa, okuthiwa ngama reflector. Amareflactor lawa, alombala oluhlaza. Kuthi emakhanda lapha, bagqoke ingwane zalabo abomgodi, eziqinileyo, ezilombala oyiyellow. Ingwane lezi ziyabe zivikela ikhanda ekulimaleni.

Abantwana abesikolo abayisithupha abagqoke ama uniform ayisibhakabhaka esijiyileyo. Bamile beyama lapho okulempompi khona. Bakhanya baxoxisana lomunye wababalisi osaseyintanga encinyane.

Abantwana ikakhulu abakhulele emaphandleni bakhula behamba ezifuleni besiyabhukutsha ngakho kuyabanika ikhono lokuthi nxa sebefunda esikolo lapho okuloku swimmer khona kuba lula kodwa ngesikhathi sinye njalo kuyingozi ukudlalela emanzini ngoba sebengagalula bahitshwe ngamanzi .

Abafundela ukuba ngodokothela kumbe omongikazi babantwana .Nxa kulokunye okumele bakufundele ,bahlezi ezibhedlela bela isifanekiso somntwana abasisebenzisa ukuthi bancedisane kulezi zifundo.

Abantu abafana lamasotsha nxa behambe baya endaweni ethile kubalulekile ukuthi babe labezempilakahle abayabe bebasondelela bebayelapha lapho bengezwa kuhle.

Kuqakathekile ukudla izithelo ngoba ziyavikela imikhuhlane eminenginengi emzimbeni. Izithelo lezi kungaba libanana, iaphula, amagrephu kumbe ipopo kunengi nje kuhlukahlukene.

Abantu ababili , owesilisa kanye lowesifazani abasebenza ndawonye .Bazihlalele ngesikhathi sekhefu bayazixoxela nje ngezinto ezithile. Ongumama ugqoke ibhatshi elimhlophe, kuthi umfana lowu yena ugqoke ihembe emhlophe.

bakhona njalo abanye abakhangela ngeze technology endaweni zonalezo ezempilakahle laba bayabe belungilungisa ama computer nxa esethe angasasebenzi kakuhle

Abafundi abasasehambeni lokuba ngomongikazi bahlangene lapha. Bayaxoxisana bayenza isifundo mayelana ngokukhangela abantwana abancinyane ngoba ngibona kufakiwe lapha okungumntwana phakhathi nje.

Omongikazi ababili abancedisayo eclinika ethile bazihlalela ezitulweni baphethe ugwalo okutshengisa ukuthi babhala imniningwane yabantu abahluke hlukeneyo abayake bebancedise lapha eclinikhi

Ngelanga langoLwesihlanu besiphiwa amaphetshana alabantu abasebenza kwezempilakahle. Iphetshana leli ngaphansi belilombala oyisibhakabhaka likhuluma ngokuthi akulamuntu ongahlaselwa ngumkhuhlane weMalaria.

Kulomfana okuthiwa ubedlalisa ingotsha, eyibamba ezigcoba emehlweni. Ingakho amehlo aqala ukuba buhlungu esebaba, wasevakatshela kumongikazi, nguye oyenelise ukuthi amncede, ufike wamhlolahlola nje, wasemnika umuthi othile ukuthi awugcobe

Esikhathini esinengi amakilinika ayisikho ukuthi kutholakala labo abayelaphayo kuphela kanye lasezibhedlela bakhona abasebenza ngokubona ngokuhlanzeka kwendawo leyo okusetshenzelwa kiyo ukuthi kumele kuhlale kuhlanzekile abayibo abaklinayo.

Esikhathini esinengi umuntu angahlaselwa ngumkhuhlane lowu otholakala emacansini, esibhedlela bayakuxwayisa ukuthi ubuye lomunye wakho lizothola ukuncediswa lobabili ukuze livikeleke kusiya phambili.

Umama unaNdlovu uvakatshele ekilinika ezizwa indlebe zakhe zizwakala zitshotshozela. Ufike wancediswa ngumongikazi okade egqoke isigqoko eziyisibhakabhaka ubelomunye njalo ogqoke ibhatshi elimhlophe kanye lezibuko emehlweni.

Umnumuzana osefamasi ,uyabhalabhala izinto ezithile ngapha elungisa , imithi kanye lamaphilisi ekubeka ngezindawo ngezindawo.

UMongikazi wesifazana uphethe okokuhlola umuntu indlebe ubambile lapha ngesandla, kodwa esikusolayo, yikuthi upende inzipho zakhe. Esikhathini esinengi umuntu osebenza labezempilakahle yabantu akumelanga apende inzipho.

Abafundi abafundela ukukhangela ngezamehlo, balombalisi wabo lapho. Belemitshina phambili, abayisebenzisa, ukufundela lesisifundo. Bonke bagqoke amabhatshi amhlophe.

Ngesikhathi seCovid kwakunzima kakhulu. Wawuthi nxa ucabanga ukuyahlolwa iCovid uzizwe utshaywa likhanda ngoba babezafika bathathe okunye bakuhlokoze emakhaleni uzwe lapha ubuhlungu.

Ugogo ubone kungcono ukuthi athathe umzukulu wakhe amhambise ekilinika ukuze udokotela amhlole indlebe le ade elokhu ekhala ngayo ethi iyatshisa ngakho ufike udokotela wabancedisa.

Abantu abangomama labobaba bazihlalele ngaphansi kwesihlahla bazigqokele impahla zabo ezilembala eminenginengi ehlukeneyo kuthi ngapha kwelinye icele kulomama ogqoke ibhatshi elimhlophe

Ifamasi lapha amaphilisi kanye lemithi, ipakitshiwe ekhabothini emhlophe, ikhabothi le ngaphansi ilezivalo okokuthi phakathi kuyabe kukhona amaphilisi afuna itemperature ephansi.

Esikhathini esinengi ungabona abantu abangomama egcine isihlahlanyana kumbe amaluba ngekhaya ayabe eloncedo kakhulu okokuthi ungabuzisisa ungazithola usulolwazi olubanzi mayelana ngalokho

Kuse"pharmarcy" lapho okuthengiswa khona izinto ezihlukeneyo ezigoqela amaphilisi ekhanda, imithi kumbe amaphilisi esisu, lokunye nje okunengi nengi okwehlukeneyo.

Amakhemisi lapho okuthengwa amaphilisi Kanye lemithi ehlukehlukeneyo kungaba ngeyokunatha kumbe eyokugcoba esikhathini esinengi ayakhelwe phakathi edolobheni ngakho ananzeleleka nzima ngoba ayabe e phakathi laphakathi kwezitolo into umuntu okuyabe sekumele ayenze yikuthi abale okubhaliweyo

Umtwana ongamunyiyo uyabe enatha uchago ngakho uchago lolu luyangokuthi useleminyaka emingaki lukhona olunathwa esanda kuzalwa aze ayefikisa inyanga eziyisi thupha lubekhona njalo olwesibili oluqhubeka khonapho lolwesithathu njalo

Epharmacy ufica amabhokisi emithi kanye lawamaphilisi. Ebekwe ngokuya ngokuthi abizwa ngani, njalo lokuthi ayelaphani. Amanye esikhathini esinengi, ayabe ebhaliwe, ngaphandle ukuthi phakathi, kulezinto ezingaki.

Amabhokisi amafutha okugcoba ahlukehlukene ngembala afakiwe lapha emakhabotini efamasi emafamasi asikho ukuthi kuthengiswa amaphilisi okunatha kuphela lamafutha okugcoba okunakekela isikhumba ayatholakala

Amabhokisi amaphilisi alembala ehlukeneyo abekiwe lapha ekhabothini elinye lilombala oyisibhakabhaka kuthi elinye lilombala omhlophe olokuyi orange elinye lilombala omhlophe olokulithanga .

UBhebhe uthe efika epharmacy ekuseni esithi uyathenga amaphilisi kanye lomuthi womntwana wokukhwehlela wafica bengakavuli ngoba isikhathi sakhona besingakatshayi umnyango lowo uvalwa ngokunye okuzisimbi okulombala oluhlaza.

Lapha kusefamasi, kubekiwe nje amagabhanyana amathathu awamaphilisi. Lamabhokisi ahlukahlukeneyo elemibala nje etshiyeneyo.

Lapha kusefamasi kubekiwe amabhokisi ahlukeneyo awamaphilisi. Elinye lilombala obomvu kuthi amanye nje alombala omhlophe kubhaliwe ngamabala abomvu lamnyama amanye njalo aluhlaza abhaliwe ngamabala aluhlaza kanye lalithanga

Isakhiwo lesi kutshengisa ukuthi yisibhedlela esibambane le"pharmacy" .Isibhedlela lesi siyabe silomnini waso hatshi ukuthi ngesikahulumende ngakho sibhaliwe konke okutholakala lapha.

Isakhiwo lesi sihle okumangalisayo siyakhiwe saphindwa kabili okokuthi kulendawo lapho nxa ufuna ukunge khona gada amastebusi silegedi elimhlophe isakhiwo lesi ngesekilinika yomnunzana ozimele yedwa

Ekhemisi bathengisa imithi kanye lamaphilisi okuhlukahlukeneyo. Okunye kuyabe kungokwelapha i"flu" okunye njalo kulapha izisu okunye kuyehlisa nje ukutshisa emzimbeni wabantwana.

Kubuthelelwe imithi kanye lamaphilisi ahlukehlukeneyo efamasi okukhanya ngokokwelapha isifo esihlanganele i flue lokukhwehlela.

Kuse phamarcy lapha kufanekiswe amabhokisi kanye lemithi okuhlakuhlukeneyo okokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Omunye wakhona ubhalwe ukuthi Cock, omunye njalo ubhalwe ukuthi Egg gel. Besekusiba nje eminye elemibala ehlukahlukeneyo.

Kusekhemisi lapha. Kulamabhokisi ahlukehlukeneyo alamaphilisi, lembala yawo ahlukene njalo, amanye alokumhlophe okulokuluhlaza kuthi amanye alokumhlophe okulokuyisibhalabhaka.

Lapha kusefamasi okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi ehlukahlukeneyo lazo zonke izinto ezincedisa abantu abagulayo ngakho efamasi kuhlukene lasesitolo awufiki uzidobhela into oyifunayo kodwa uqala ukhulumisane lalowu oncedisa khonapho ngoba nguye oyabe elolwazi olugcweleyo.

Lapha kusefamasi kubekwe amabhokisi emithi etshiyeneyo. Omunye wakhona ubhalwe ukuthi "Child Cap Syrup." Ulebhokisi elilombala obomvu. Ngaphandle ufanekiswe umntwana oleleyo nje.

Lawa ngamabhokisi ahlukahlukeneyo ase"pharmacy".Ayabe elamaphilisi ancedisa izinto ezitshiyeneyo aphakathi kwamabhokisi amhlophe alamabala abomvu.

Abantu abanengi bebenxusiwe kusiya kuba lezifundiso mayelana lomkhuhlane othile obonakele ukuthi uzahlupha umphakathi. Kulamatende nje abantu abeme ngaphansi kwawo bevikeleka elangeni.

Nxa kuhlatshelwa umkhuhlane othile osuhluphile kumbe osugcwele ijekiseni ehlaba umuntu wonke iyabe ifanana kusiya ngokuthi lowomuntu unganani. Eyabantwana iyabe incinyane kuthi eyabadala iyabe inkulu.

Omunye wabafundi uphethe lokhu okubizwa kuthiwa yilawudi sipikha uyakhuluma nje phakathi kwabanye abantwana echasisa ngemibuzo asebeyithola esifundweni abakade bephakathi kwaso mayelana ngezempilakahle.

Abantwana abangabafana bayasokwa kulezinsuku, ngakho namuhla bekulilanga lakhona kodwa bengakabayenzi lokhu bayaqala babahlolahlole ithempuritsha kanye leBP.

Umhlangano lapho abazempilakahle bekhangele ilanga lapho okwatholakala isifo esibizwa ngokuthi yi herpesi. I herpes ngumkhuhlane ohlasela abantu, esikhathini esinengi bayabe bephuma amaqhubuqhubu nje alihlekanyana. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngalesi sifo.

Izikolo ezinengi abezempilakahle bayahambela khona. Uyathola bemile phambi kwabantwana besikolo bebacasisela njalo bebafundisa ngokuthile okuyabe sekubona ukuthi kungahlasela.

Obaba ababili baqhubene baqonda kubodokotela ade bevakatshele esigabeni bahamba sibili besithi bafuna ukuyahlolwa umkhuhlane we hiv ngakho besebebancedisa ukuthatha igazi eminweni yabo

Kuqakathekile ukuthi intsha esakhulayo ifundiswe mayelana lokungena emacansini besasebancane. Kumele baxwayiswe ukuthi izinqumo abazithathayo labazikhethayo, azibe yizinqumo abangasoze bazisole ngazo kusasa empilweni.

Abezempilakahle nxa bezofundisa umphakathi ngokuhlanzeka kanye lemikhuhlane ehlukeneyo kumele bayenze isibonelo esiqondileyo ingakho ababili abesilisa abagqoke impahla zabo ezimhlophe begeza izandla lapha empompini betshengisa abantu into eyiyo eqondileyo.

Lapha kulama tende amhlophe afakiweyo kukhanya ukutsha kwezempilakahle bakhethe indawo ephakathi laphakathi kwezigaba zonke ukuthi basondelelane lomphakathi bewuncedisa ukuhlola umkhuhlane wengculaza .

Esikhathini esinengi nxa kulemikhankaso yabezempilakahle kuyabe kulemidlalo ethile eyenziwayo ngabe kungabantu abahlabelelayo kumbe abagidayo kumbe abenza imidlalo nje be actor.

Abantwana besikolo bavakatshelwe ngabezempilakahle ngokuzobafundisa ngokuzigcina kahle njengabantwana besikolo ukuze bavikeleke ebungozini bemikhuhlane esigcwele umhlaba wonke jikelele

Minengi imihloba yabantu etholakalayo. Abanye abantu abakhuli bahlala benjalo bebafitshane. Kuthi abanye abantu bayababade kodwa iminyaka yokuzalwa yiyo eyabe ikhuluma ukuthi umuntu unganani.

Esikhathini esinengi abantwana abangamankazana bayanakekelwa ezikolo bencediswa ngendingo Ababa lazo ezifana lokuphiwa amaphedi okubancedisa ngensuku zabo zesikhathini. Endulo bebethwala nzima ngakho sekwananzelwa ukuthi kunele bancediswe.

Ababili abathandanayo owesilisa kanye lowesifazana, baqamelene lapha ebusweni bonke bacimezile, kuthi ubaba wasethatha isandla wasifaka enhlizyweni yalowomama.

Kulezinsuku abantu sebeziphilisa impilo engajayelekanga uthola amankazana ezenza abafana uthole njalo abafana bezenza amankazana indlela abagqoka ngayo iyabe imangalisa kakhulu.

Isandla esiphethe iloop. Iloop ifakwa emzimbeni yabomama abanengi. Bayabebesenzela ukuthi bangabambi izisu abangazihlelanga, yikho bekhetha ukuyabonisana labezempilakahle abangakusebenzisa bevikela ukuzithwala.

Umama ogqoke ijesi elombala olithanga kuthi isigqoko sakhe silombalaobomvu kanye loyimpunga wehlise isigqoko ukuze ahlatshwe engalweni

Abazali ababili baphethe umntwana, bakhanya bajabulile okumangalisayo, ngoba ubaba nguye othwele umntwana okhanya esase lezinsuku nje ezelwe.

Isandla sikadokotela sibambe okunye okulibhodlela okuncinyane okulegazi nje phakathi. Kubhaliwe ngaphandle ephepheni elimhlophe elinanyathiselweyo ukuthi ngokokuhlola imikhuhlane ethelelwana ngokwemacansini.

Kwakulilanga elikhulu ngomnyaka ka 2014. Lapho kusenziwa imidlalo ehlukahlukeneyo. Kulilanga elibizwa kuthiwa, yiWorld AIDS Day. Babekholisa kakhulu abantu. Kulabasakhulayo, abenza imidlalo ehlukahlukeneyo.

Ibhokisi elibhale ukuthi lilezinto zokuhlola imikhuhlane efana lama STD kanye leHlV lifakiwe nje lilombala omhlophe kuthi laselisiba njalo lombala omnyamanyana obhaliwe njalo ngamabala amhlophe.

Abesilisa abathandanayo umama loba bagonene .Lokhu kuqakathekile ngoba kuyimvelo ngakho abantu kumele babalekele lokhu okwakulezinsuku ukuthi uyathola umuntu wesilisa ethandana lomunye owesilisa. Kumele sikubalekele lokhu

Omama abane bahluba ibhobola lapha kugcwele imiganu phambi kwabo kukhanya abekhona ngemakhaya kodwa kusendaweni abahlanganele khona egangeni.

Kulezinsuku impilo yakhona isiyisimanga kakhulu . Uyafica umuntu owesilisa eziphilisa okomuntu wesifazana . Ezipende umlomo wafaka amacici embalabala ehlukeneyo

Umama nxa ezithwale kumele ehlala hlale ehlanganele labezempilakahle lokhu kuyanceda ukuba bebe bemhlola izinto ezitshiyeneyo ukuthi yena akaphilanga kakuhle na lokuthi kumbe umntwana uyagula na.

Abazempilakahle bavakatshele abantwana abangamankazana abasakhulayo. Babanike ama paper bag alezinto ezithile ezingabancedisa phakathi ezigoqela amapads kanye lamasepa okugeza.

Ensukwini zanamuhla bakhona abesilisa abaziphilisa impilo yokuba yizitabane, uthola umuntu oyindoda elomunye njalo oyindoda bezitshela ukuthi bayathandana bafuna ukutshada.

Abesifazana ababili bamile phambili kweflag elombala obomvu olithanga oyiyellow oluhlaza loluhlaza okwesibhakabhaka bakhanya bagonene okokuthi ngabantu abathandanayo

Ukulima kuqakathekile kakhulu, kodwa ngasosonke isikhathi nxa ulima kumele ube lolwazi olugcweleyo, ukulima izinto ezifana lamakhabitshi ukuze zingahlaselwa yizifo kanye lemikhuhlane.

Abantu laba abazivoxavoxayo isikhathi esinengi abatshiyi amanzi lokho yikwenza kuhle sibili. Bayenzela ukuthi bangazitholi sebelamanzi amalutshwana emzimbeni ngoba nxa begijima laphana bayaginqa okumangalisayo.

Udokotela ugqoka isayeke lapha esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwakhe kule laptop okutshengisela ukuthi sikhona isigulane afisa ukuhlanganela laso, baxoxisane besebenzisa ithekinoloji.

Owesifazana oyenza okokuzivoxavoxa unyelile edolweni ngakho wasegijimela kowezempilakahle ozamncedisa usemthola lapha edolo ukuthi azizwe engcono

Abantu kumele bakhuthazwe ukuthi nxa besenza imidlalo ethile kungabe kuyikugijima kumbe ibhola bazinakekele bangazitholi sebelimele ngendlela engalunganga.

Untombazane ugqoke isikipa esibomvana unatha amanzi kukhanya engumunye walabo abathanda ukuzivoxavoxa amalanga wonke bayabe besenzela ukuzivikela emkhuhlaneni ethile

Abantu abangomama abanengi kulezinsuku sebekuqakathekisa ukuhlala bezivoxavoxa. Bathi bona abayithandi imizimba othola umuntu elesisu esikhulu ngakho bayabe bezama nje ukuzincedisa ukuthi umzimba ubukeke umuhle.

Omunye walabo abathanda ukuzivoxavoxa, uthe ebambelela phansi wenyela ingalo. Ngakho usebone kungcono ukuthi athathe amanzi aqandayo alongqwaqwa, azithobathobe isandla lesi.

Owesilisa ovela gijima ekuseni ngoba kuyingxenye yakhe yokuzivoxavoxa uphethe isigubhu samanzi uyanatha. Isigubhu lesi silombala oyisibhakabhaka okulula.

Umama ohlezi ngekhaya lomntanakhe bazinabele nje phansi bakhanya bayabobotheka, omunye laye ulele ngemuva ngale embedeni kukhanya akusikho ngekhaya lapha kodwa kusekilinika.

Owesilisa ogqoke isikipa esiluhlaza uphethe ibhola elilombala oyisibhakabhaka kanye loyimpunga. Kubhaliwe inombolo ngamabala amnyama

Esikhathini esinengi nxa kulemidlalo yokugijima kumbe eyebhola iloba yiphi imcintiswano yezikolo kuyabe kulebhokisi elilezinto zempilakahle ezinye bezimele ukuncedisa labo abasuka balimale bazizwe bengasezwa kuhle.

Esikhathini esinengi odokotela sibabona ngokugaxa insimbi entanyeni. Kabazitshiyi lezinsimbi. Loba umuntu egqoke impahla zakhe. Yikho owenelisa ukwehlukanisa khona, ukuthi lowana ngudokotela.

Umuntu angangena engozini aqamuke loba edolweni kumbeni elimele nje wanyela unyawo esibhedlela bamncedisa ngokuthi aphiwe kumbe ayethenga okulugodo okubizwa ngokuthi yi crush azabe ehamba ebambelele kikho kuncedisa.

Kwesinye isikhathi abantu laba abathanda ukwenza okokuzivoca voca umuntu uyenelisa ukuhlepheka kancinyane nje ngakho balakho okungama strip kwabo abathanda ukukunamathisela kuthengiselwa kusebhokisini nje khona kukhanya phakathi kuyabe kungama tshumi amabili lanhlanu

Kuqakathekile abantwana ukuthi bafundiswe ngendaba yokuzivoxavoxa besasesikolo. Ingakho engwalweni ezinengi ezitshiyeneyo ezesifundo ze Physical Education kuyatholakala imifanekiso ehlukeneyo eyabe ibatshengisa lezi zindlela zokuzivoxavoxa.

Isikhathi esinengi nxa kulemidlalo etshiyeneyo bayaye bekhona abe first aid abayibo abancedisa nxa umuntu angalimala. Bayabe belebhokisi labo elivomvu elifanekiswe isiphambano. Phakathi kuyabe kulamabhanditshi kanye lamapilisi.

Owesifazana oyenza okokuzivoxavoxa uguqile lapha endlini. Kuqakathekile ukuzelula ngaso sonke isikhathi. Ngoba kuyabe kuvikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

I-technology iyancedisa ngezinga eliphezulu kulezinsuku kwezempilakahle. Kuyenelisa ukuthi ababili udokotela kanye lesigulane baxoxisane baqede bencedisana nge-technology kungela kugada izimota usiya le, la le.

Insimbi zikadokotela zibekiwe lapha phezulu kweleputopu. Zilombala ocazimulayo ohlangene lokuyisibhakabhaka. Kuthi lapho afaka khona endlebeni, kukhona okubutofotofo okumhlophe.

Zikhona izihlahla ezincedisa imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu. Abanye basebenzisa amahlamvu azo kumbe Impande kusiya ngokuthi kusebenzani lokho okusesihlahleni.

Sikhona isihlahlanyana esincinyani esizala abantwana abade nje abayabebelombala oluhlaza. Isihlahlalesi kuthiwa siyancedisa nxa umuntu elamadlala angakha okukodwa nje akuhlafune abe eginya amathe lawana amadlala ayaphela.

Amahlamvu ezihlahla nxa bewasebenzisa ukwelapha abantu,. amanye akhona bayawagxobagxoba. Bawakhanzinge, bawachole. Amanye njalo bayawaxhwathisa, benathe. Sekusiya njalo ngokuthi, bafuna ukwelaphani.

Zinengi izilimo ezilinywayo eziyikudla kwabantu njalo zingumuthi. Ibeetroot layo ngeyinye yezinto okumele abantu bahlale bezidla ngoba iyengeza igazi emzimbeni yabantu.

Isikhathi sehlobo yisikhathi esithandeka kakhulu emakhaya, bayabe bekwazi ukuthi izilimo ziyabe zizinengi zihlukene. Uyenelisa ukuthola indlubu amazambane lezitshebo ezifana labobhobola.

Lesi ngesinye sezihlahlanyana esincedisayo ngokwesintu .Silamahlamvu aluhlaza ,kodwa kukhanya izinanakazana nje eziyizibungu .Sezisidla lawa mahlamvu ziwabhoboza ,yikho sibona elezikhala khala.

Sithe sitheza inkuni ngabona iflawuzi elilamahlamvu aluhlaza nje amade acakileyo. Belilamaluba alombala oyi lavender. Belinukelela kamnandi okukhanya ukuthi kukhona indima eliyidlalayo empilweni yabantu.

Ukuhlanyela izihlahla kanye lamaluba, kuyinto ebalulekileyo kakhulu, izihlahla ngezemvelo njalo kunengi ezikuncedisayo empilweni zabantu.

Amaluba angumuthi wesintu afakwe phakathi kwephetshana eliĺombala olithanga, asefanekiswa ngaphandle. Kwabhalwa njalo ukuthi kuweya okungakanani.

Lapha kusegangeni, kulezihlahla ezehlukeneyo kuyatholakala loba ugagu loba isancawe. Zonke lezizihlahla zingumuthi ngakho abantu kumele badingisise ulwazi olugcweleyo ukuthi ziyelapha ini njalo njani.

Isihlahla singasetshenziwa ukwenza umuthi wesintu othile loba ngowakulezinsuku, uyabhalwa ngaphandle ibizo laleso sihlahla esisetshenzisiweyo.

Kulezinsuku sekukhona okungamatiyetiye okunenginengi okuyabe kuphekwe ngezihlahla ezihlukeneyo. Okunye kwakhona kuphekwe nge jinja, uyathola kufanekisiwe ngaphandle kuyabe kubhaliwe njalo ukuthi kuncedisa ngani emzimbeni yabantu.

Nxa umuntu ephethwe yikukhwehlela loba iflue uyenelisa ukwelapheka ngokunatha amalemoni ahlangane leginger lokhu kwenza uzizwe usungcono.

Lapha yindawo okulinywa khona ichena bebevakatshile ngobunengi abantu bezoxoxisana lalowo olimayo ukuthi abachasisele mayelana ngalesi silimo ukuthi angabe esiphatha njani

Ihlekanyana labantu limile inengi lakhona ligqoke izikipa ezilombala oluhlaza kuthi abathathu nje abesilisa yibo abazigqokekele impahla zabo Phambili lapha kuhlanyeliwe izihlahla zechena ezimbalwa

Lapha kuthengiswa imithi yesintu ehlukahlukeneyo. Ithengiselwa lapha ngoba lumuntu oyenzayo usephiwe imvumo ngokusemthethweni ukuthi athengisele bantu leyi imithi.

Ijinja yisilimo esihlanyelwayo kodwa esidlala indima enkulu kwezempilakahle . Siyancedisa emikhuhlaneni ehlukahlukeneyo efana lokukhwehlela. Uyathatha uhlafune kuphela uyabe usuncedakele, kwesinye isikhathi sebeyifaka nxa bepheka eminye imithi njalo.

Lawa ngamafutha ayenzelwe ukuthambisa indebe zomlomo. Ayenziwe ngesihlahla okuthiwa licena, yikho kubhaliwe ukuthi 'Alo.' Kuthi umbala wembodlela, imhlophe ibhalwe ngamabala ayimaruni.

Amagabha amaphilisi amathathu akhanya ngawamaphilisi abantwana. Lawamaphilisi enziwe evela esihlahleni okuthiwa licena yikho kubhalwe ukuthi aloe vera.

Izihlahla ezinye uzithola zilamahlamvu afananayo. Usungathola umsehla lejacaranda, amahlamvu akhona engani ayafana, kodwa sekufuna. umuntu oyabe ekwazi ukwehlukanisa lezi zihlahla.

Abantu bendulo bebeyiqakathekisa kakhulu imithi yesintu, ngoba bona bebengakwamukeli ukuya ezibhedlela kanye lemakilinika. Bebezincedisa besebenzisa amahlamvu, impande, amaxolo, kumbe amaluba esihlahla ngokwawo.

Abantu kumele bathole ukuncediswa ukuze umuntu munye ngamunye akhuphe ulwazi alalo ngemithi yesintu. Kuzame kumele ukuthi adinge umfanekiso otshengisa leso sihlahla abe sebhala ngaphansi ukuthi sincedisa ngani.

Zinengi izihlahla ezitholakala egangeni. Abazali bethu bayakwazi ukuzibiza ngamabizo. Zikhona ezilameva kodwa zilamabizo ahlukeneyo. Kulezizihlahla kulesanqawe, kulesinga kanye lomphafa ulawo ameva .

Ubabamkhulu wayesitshela ukuthi wancedisa umuntu ngamakhathakhatha ezihlahla emveni kokulunywa yinyoka .Uthi inyoka yathi iqeda kumluma wahle wagijima wathatha isihlahla esithile wasigxobagxoba wafaka emanzini wamnathisa ,lokhu kwavikela ukuthi iphoyizeni yenyoka ingangeni ngaphakathi.

Zikhona ezinye izihlahla ezokuthi ungasondela duze lazo kumbe uzibambe uyaqhubuka emzimbeni. Ngakho kumele abantu bananzelele ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu nxa ziluhlaza kuyisikhathi zihlumile.

Imihlobo yezihlahla ihlukene. Sikhona isihlahla esizimilela sodwa sidalo egangeni. Zibekhona ezinye njalo ezihlanyelwayo, kodwa isikhathi esinengi, ngesikhathi sehlobo sonke isihlahla siyabe silamahlamvu aluhlaza.

ikhona imihlobo yamaluba ehlukahlukaneyo eyelaphayo amaluba lawa kuyabe kusebenza iluba ngokwalo kumbe impande iloba ngamahlamvu alelo luba

Ijinja isidlale indima enkulu kakhulu kwezempilakahle esikhathini esinengi abanye abantu bangagula ikakhulu nxa bephethwe yiku khwehlela kumbe bevimbene. Abazikhathazi ngokuya emakilinika bayayithatha bayihlafune kuphela ijinja iyabancedisa ngamalanga amabili amathathu bayabe sebepholile.

Sikhona isihlahla esinye esilehlamvu olithola lihlukaniswe laba ngokuyisikhombisa. Isihlahla lesi sibizwa ngokuthi ngesembanje. Abafana bakulezi insuku, sebesithanda ukusenza isidakamizwa.

Isihlahla soxakuxaku ,nxa sihluma, siqala ukuzala, siyayenza amaluba ahlukahlukeneyo. Amaluba lawa akhanya angumuthi. Kukhona akusebenzayo emzimbeni yabantu. Kumele sidingisise ulwazi olugcweleyo ngawo.

Izihlahla zesintu ziyabe ziminyene kakhulu endaweni ezinengi. Ngakho abantu nxa besiyagebha impande zabo ikakhulu izinyanga bayaxwayiswa ukuthi banyathele ngonanzelelo ukuze bangagxobi izinanakazana ezifana lezinyoka.

Imithi yesintu ifuna abantu abalolwazi olupheleleyo, olugcweleyo njalo, ngoba bayabe besazi ukuhlangahlanganisa izinto ezihlukeneyo ukuze benelise ukwelapha umuntu nxa engezwa kuhle.

Omama abanengi bayakuthanda ukuhlanyela amaluba ahlukahlukeneyo. Amanye amaluba lawa aluncedo kakhulu. Ayabe elezifo azelaphayo ngakho kumele sibabuzisise basichasisele ukuthi angabe encedisa ngani amaluba.

Zinengi kakhulu izihlahla zesintu ezelapha, njalo ziselapha imikhuhlane ehlukeneyo kodwa ngeke uphombe udumele isihlahla ongasaziyo sekufuna lapho ulayelwe ngabesintwini abalolwazi olugcweleyo.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu uyabathola besenza ezinye izinto ezimangalisayo. Nanka lapha kugigiwe amahlamvu, afakwa phakathi kwenditshi, asephomba ukubaluhlaza. Sebewasefa njalo.